Madzimai akagwinya yaamho, anokona nekutsengerera, madhodha angazvikonipi zvekubira nehwana veihlupwa ndihwo. Hwana kunoda kutobata huchakatsonga kuti huzokura zvakanaka.

Dzidzo inhaka yeupenyu hwana ngahubatwe huchakatsonga kudai ngekuti kude kuzo tobe dima rakomba kunonesa kakatobatwe kakatsonga kanokasike kuyaeya yaamho.

Ndisatambudzika madzimai mumakanyo, kuti andiendi kumushando ngwekuti hayi ndinechimwana chidodori, chiendeseyi kuchikoro chemwana mudodori. Musunduruke muende kushanda nawo wana wundofundawo wauri mwana mudodori hauzonetsi nguwa yokuenda kuchikoro.

Panotofunde hwana hudodori panotoonekwa ngendaya yemifodho inenge yakabekwepo kuitire kuti hwana huzvidakarire zvekuuye kuchikora otouye kuchikora ototi toende kwedu kuya kuya kwemifodho kuti zvidakadze.

Muntu eiende pantaraunda zviya, zvinobaadakadza kuonawo zvibandela munjira zvinyambori zviphambureki ,kuitire kuti usazothikabeza vantu ngekundovabvunza-bvunza ,kuti ndasvika ere pendinoenda, asi zvakatobharwe pashi zviya ,zvinoite nyore.

Zvikora zvakanaka yaambo ngekuti zvinofundise mwana weshe kuti aonekwe azoite n'condo dzakaka .Azoitawo ndaramo yakahlamburuka mwukupona mwake .

Dzidzo indaka yeupenyu. Mwana weshe ngaatomboendawo kuchikora chepashi pashi kuitire kuti ndxondo dzake dzioneke dzeibeuka dzisaramba dzakambonywa, dzikambonywa zviya aazoashiriki.

Zvikora zvehwana hudodori zvinosise kuite magade gade haikona kuti zvisadadisa zvikora zvinezvi, mwana unonase kuzvidakarira akaone chinenge chakabharwepo otochidakarira otozwa kuda kuendeyo kuzvikorayo.

Hwana kugidha hwagidha zve hweienda kuzvikora kofundawo nevamweni ngekuti dzidzo ndiyo yakaonekwa iri nhaka yausiye nausiye haungakoni kuzvitora zvanenge afunda mundxondo dzake .

Zvayinge zvekudaya kuti unopfeke chikisa, asisi kugare pachihlayo. Hino kuchikora, akuna izvozvo. Mwana weshe unotogarawo pachihlayo eyiyayeye zvinodzidziswa.

Kudhaya vana vaitambe magoga vaitambazve netsoro dzekutse makomba pashi hino mazuano kwane zvinotoshandiswa zvinokandwe mudenga kuzvikorayo zveshe izvi zveita ngadei kude kufana netsoro dziya.

Zvikora zvarati pwepwepwe peshe peshe. Zvimweni zvatazvekuto akwa ngevantu kuti vaonewo zvimare zvekudetsereka mukati mwendaramo dzavo. Zvikweni ngezvehurumende ngekuti dzakaone kuti dzidzo ndiyo ntaka yausiye nausiye.

Kuti hwana hunase kuonekwe kuti hwaipurutana ere mudzidzisi eifundisa zviya zvinotoda kuita mudzidzisi eibhara parukumbati kuitirewo kuti kamwana kakatozviningira kanotozvibeke mundxondo dzako, akazozvikanganwi.

Kuzvikora zveana adodori zviyani, vanobakone kufunda veione zviro zvakaite mifodho nezvinonga zvakabharwe pamarukumbati, hino ngatiite zvakadaro mukati mwezvikora zvedu kuti vana vonyamboende kanyu unotohamba einxabange zvafunde kuzvikora zviyani mufodho waona uyani zvotogade muhloko yake.

Mwana weshe ngaaende kuchikora kofunda ngekuti kufunda ndiko kwakanaka pashi penyika inei, usikazi kufunda unoita ngatei wakahlerereka aunasi kuashirika panonga pakagara vantani.

Kufunda muntu eione panonga pakabharwa zviya, kwakabaanaka yaampho, ngekuti mwana unozvibeke mundxondo dzake. Nepaanohamba munjira eiende kanyi, unotozvixabanga, aazozviriyarwizve.

Kuzvikora zvepashi kwakanaka ndokunoenda hwana hudodori hunode kuti hutobatwa kuti hufunde hwakatsonga ngekuti kuzode kutobe dima rtikomba zviyani akuzoiti rinoguka.

Dzidzo indaka yendaramo hedu, dzidzo indaka zvee yausiye nausiye. Mwana weshe unosise kuenda kuchikoro koofunda, akorere kuerenga mabhuku otodzidziswawo zvekubata ngenyara ozoita ndaramo yakahlamburuka.

Kudziidzise vana ngezvekubata nenyara dzavo kwakaba anaka yaamho. Kunoite kuti vasazotame chokupona ndicho mundaramo yavo yamangwani. Vanotozoonawo kamare kavanobeka mumbudu.

Zvino bai dadisa yambo kuti ne vana vadodori votofundawo zvinoizwawo kuzvi kora zve dedera izvi zveshe zvino betsere kuti hozooende kumishando kana kuzvi kora zvedera hauzotyi kuputse midziyo zva hunenge zvei shandisa.

Ndombi dzotoendawo muchikora pheya zvainga zvisingadiwi kudhaaya kuti chikisa chiendewo kogarewo pachihlayo cheitaticha hino votodzidziswa nekutunga variyo kuzvikorazvo kuitira kuti vazoponawo ngenyara dzavo mundaramo yavo.

Ngatiendese vana kuzvikora ngekuti tikavasiye kuma mpaso anozoite makororo vohamba weibe zviro zvevantu mumakhanyi .Kuzvikora vanofundawo ngezve nyara mashandisirwe edzinoitwa kuti azoonawo ndaramo yakanaka mangwani.

Kudhaya vanhu taibafunda ngekuerenga bhuru remapepa, hino mazuwano mabhuku akona araronderwe mukati mwemakombiyuta. Haachatatuti kana kunaiwa zvazvaiita kudhaya. Kufunda kwemazuwano kwobadakadza.

Zvikora zvedzasi nezvedera zvatisiyane ngekuti zvedera unobatofunda veiona zviro zvaunenge uchida kushandisahe voshanda mukati mendaramo yako wazodhibana nazvo zviyani autozotyi nguwa imweni vamweni vanozviputsa nekutya.

Kutatiche bhuku kwegapi nekubhara, aichopi chinoponese muntu mukati mwendaramo yake. Vana muzvikora ngavatofundiswawo, zvidzidzo zvinonga zveidetserana nenyara, kuti vazopona ngenyara dzavo mundaramo yavo.

Micheni yakanaka kuti ipindewo nemuzvikora zvevana vadoko kuitire kuti pavanozo pindawo mumishando, avazokoreri kuishandisa micheni ineyi, uye avazotkizve kuibata.

Kudhaya zvaizi chikisa achingafundi, hino chikisa ndochototonga mazuwa ano nendombi dzotofundawo kuite zvekubata ngenyara dzeiaka dzeidini zveshe zvinodiwa izvozvo kuti dzizoone chekubatawo mukati mwendaramo dzawo.

Chikora chobadakadza yaamho, muntu andoendi kotaticha mabhuku kwegapi asi unotopurutanawo vadzidzisi veifundisa ngezvekubata nyara ngekuti ndizvo zvoponesa mazuwa ano. Mabhuku anobhadhara eyaaa asi zvenyara zvinenge zvaamberi.

Kudzidzise vana ngemibato yenyara kwakabaanaka yaambo ngekuti havazotami mabhindauko ekuita mangwani voodziponera vega. Vanotoponawo ngenyara dzavo.

Mwana weshe wakakosha, mwana weshe ngaarumbe kuchikora kofunda, kugidha vagidhazve kufunda nevanhani kuitirawo mundaramo yavo yemangwani izonga yakahlamburuka

Vana vasati vatange chikora zviyane vanomboenda pavanodhibana veironzerwe zvinonga zviide kuitika pachikorapo, veironzerwazve kukosha kwechikora kuti vasabuda munjira dzakanaka.

Kuzvikora kwakabanaka yaamho. Ngendaa yekuti hakundowerengi mabhuku ega-ega nekubhare pashi mumabhuka. Kuno totambwe nemitambe imweni nyambera kunotambwa nemabhora ekupunhura anyambori ekunyaka. Nekuti umweni mwana uno tozopona ndizvona.

Nguva imweni zuva rekutanga kwevhiki nerokupera kwevhiki vana vanodhibana pamwepo veshe mangwanani vasati vathaye chikora chavo kuitire kuti vambobhuyirwa ngezve kukura ,vabhuyirwezve ngezvemulavu yepachikora.

Vana vanokona kubuda pabanze piyani kubva kumbatso dzavanenge veifundira veitaticha vari Vega kuitira kuti vasariyarwa pazveshe zvavanenge vafunda veidzidzisana vari vana vadodori vega.

Kuzvikora kwakanaka yambo kutori nemovha dzinonga dziriyo kuitira kuti vana vakarwara zviya vari pazvikora vanokona kutotorwa ndidzona voenda kuzvibhehleya zvikuru kana kuhambisa mapepa avo avanenge veinyora

Kuzvikora dai kutatiche mabhukupi kunodzidziswe zvakawanda yaambo, vana vanoita mitambe veitopangana. Vamweni vanokone zvekukekeya vanotokekeya vamweni veikahiravo. Zvinozoite kuti mangwani vakonavo kukekeya.

Zvikora zvara zvati pwepwepwe peshe-peshe ndopounoona muntu unhani eirambidze mwana wake kuendawo kune vamweni. Izvi ndozvinozoite kuti mwanawo zveshe zvanonga eikabanga mukati mwendaramo yake azviashiriki ngekuti vantu vanenge veiti soro rake arina chiro.

Dzidzo ndontaka yeupenyu mwana weshe ngaaend ekuchikora Mwana asikazi kufunda zviyani chanyazomboite chidhodha zvinotoonekwa kuti muntu unoyu haazi kufunda Zvekuonyambogume pane antu amweni unotoite ingatei wakahlereleka Kudai kupeuka.

Kuise zvipambureki nekuisawo zvibahlela pandaraunda dzedu kwakanaka yamho ngekuti unotuka wasvika pamweni usingaziyi kuti watoguma, hino pakabharwa zviya unotogume zvakanaka.

Muzvikora vana vanombopuvavo nguva yekudhibana. Pambungano inonga yakadai mwana umweni unokona kutodzidzisazve vana vanonga vaungana vaya. Izvi zvinobetsere kuti vana vazwevo ngeve zera ravo vanopinde kupurutana yaamho.

Mwana weshe wakakosha ,mwana weshe ngaende kuchikora kofundawo kune andani ake. Kufunda kwakanaka ngekuti indaka yausiye nausiye muntu akafunda unoashirikawo pamberi pevantu aazowonekwi sekunga wakahlerereka.

Kuchikora kunobanakidza yaamho ngekuti kunoitwa zveshe zveshe zvinodakadza hwana kuitire kuti husazochitiza. Humweni hahukoni kuverenga asi kutsama hunobakugona, hunotozoponawo nekutsamako.

Dzidzo indaka yausiye nausiye vana ngavatoenda kuchikora kofundawo nevamweni vawo kuti vasazoyemura vamweni vorye mafunangwe asi iwo vanenge vatorine wawo nekuti vanonga vakataticha vakazwe zvaironzwa nevadzidzisi.

Muzvikora makanaka yambo mudzidzisi unosisa kunga ane pekubharire mushando wako kuitira kuti vana vazoningura veiona kunyora kwakanaka vakafunda veiningura vanokasira kuzvibata mumahloko avo.

Mudzidzisi unokona kudaidza vamweni vana mberi Kuti vadzidzisewo vandani vavo ngekuti nguwa imweni zvake zvanodzidzisa Avazvizwi asi veidzidziswa vandani vavo vanopuritana.

Kuzvikora kunodakadza nekuti vana vanoita mitambe ,yakawanda yakasiyana siyana hazotamiwo ,mutambe wake wanoda ungave wekukambe bhora wekuri pundura nemarenje kana wekurumba wemene unotokona kupona ndizvona.

Vana avaendi kofunda mabhuku egapi kuchikora asi vanonga veito tatichawo nezve zvitendero zvitendero izvi zvinodetsera yaambo kuti vana vasarashika njira dzekuhamba ndidzo vahambe nenjira dzakanaka.

Dzidzo inhaka yeupenyu. Vana ngavaende kuzvikora zvinoitawo vamweni kuitire kuti mbavha nemakororo zvisawanda munyika. Pachikorapo ngapashoshwewo kuitira kuti vana vangwaririke.

Kusafunda kuda pashi penyika ineyi ngendaa yekuti zvikora zvapeshe peshe kuti vana vaone kuitirwe pasinde ngekuendepo vakatozozviona kuti dzidzo ndiyo ntaka yendaramo yedu.

Pazvikora zvimweni ukagumepo zviyani hai! zvinoita kunga tei wagume mutaundi peyani ngekuti vanoba azvibatikira veinase kuzvinasirira kuti zvinake kuti josooo hope yeshoko haikona kuti zvifanane nezvekumakanyi zvatakasiye sure.

Muzvikora zviya vana vanofunda vakawandisa hino nguwa inthani vanombounganidzwa pamwe. Vadhibana kudaro vodzidziswa ngezvezvitenda kana kuti zvinonge zveinesa mazuwawo. Nguwa inthani vanotoende koone mitambo vari pamwepo.

Vana vazhinji vanokone kufunda ngekuona. Haikona kundothasa kwega mudzidzisi asingambonyoriwo parukumbati. Zvinenge zvanyorwa parukumbati mwana unozvininhira otobeke mumusoro mwake.

Zvikora zvara zvaakwa peshe peshe, ndezvemuturikidzwa nezvakaita midhadhadha kuitire kuti vana vafunde vasasarire sure semakotsi asi vaendewo mberi semiro ngekuti dzidzo ndoondaka yeupenyu .

Pane nguwa yekuti hai muzvikora zviya vana vanombobudiswa pabanze veidzidzisirwa pabanze veinase kubaona ngezvevanodzidziswa ndizvona. Panokone kudaizwa vantu vanouye kuvadzidzisa vakasiyana nevadzidzisi vavo kuti vazwisise.

Ntaraunda dzeshe-dzeshe dzezvikora zvemhando yepadera aidzekundofunda kutakicha mabhuku kwegapi asi vana vanombodawo nguwa yekusunturika veiende kokabe mabhora, anyazwi kunxaka, anyazwi ekupuntura . Izvi zvinodetsera kuti pfungwa dzavo dzipombonoke.

Ngazvijeke zvikora zvemuhlobo wepadera kuitire kuti nevantani vanonga vasare sure vazwe mwoyo wekuendawoyo haikona kutoti votofunge kuti zvakatotodzana zvesure nemberi kunga chingwa.

Kunyazwi mwana wakura waakuchikora chemuhlobo wopadera. Pane zvimweni zvaasingatenderwi kuita nekuti aayo unonga usisina mubereki unomuningira-ningira. Pamweni hapatendwi kubhemere fodrya, pamweni hapatenderwi kureketa zvisikareketwi.

Zvikora zvikuru ngazvihlamburike yaambo, kudadidza weigumepo kuitire kuti wanyambotorwe mufodho wotumire kanyi zviya, varisure vanobaadakara yaambo. Nekutodawo kuzogumawo kuntaraunda yakadaro koofunda.

Kunofundire vana vanonge voita zvidzidzo zvemuhlobo yepaderadera kunosise kumbaati njosoo kunga hope yeshoko ngekuti vandani vavo vanenge vakasara kanyi vanosise kutoyemura.

Aisisiri nguwapi yeshe yeunoona mudzidzisi efundisa vana kuzvikora zvemhando yepadera dera mwana unotoenda kumbatso dzinenga dzine mabhuku ekuerenga otodzifundisa ega .

Kuzvikora zvemhando yedera dera kwakaknaka yambo ngekuti mumbatso Yako yaunonga weigara ndomunonga mune zveshe zviro zvako zvekushandisa , auzopedzi nguwa weinzerereka kotsvaka zviro zvindani kuretu.

Akiti zvinoba dakadza yambo kuenda kunofundawo pazvikoro zvepadera dera zvikora zvineizvi munotofunda zvakawanda makawanda muripamwepo saka ngatifundise vana vedu kuti vaomekwe veigumawo kona ikoko pazvino perera nevandani vanosare sure vano zodakarira wo kuenda kune vandani vavo.

Kuzvikora zvepadera, vanobaanase kuzvigadzira pheyani, nepabanze pakhona, kuitire kuti paringirike, anamukoma oopikichwe mifodho yawo veiitumidzire kanyi, nevanun'una vanodakara yaampho kuti ndode kuzobaagumawoyo, kwakagume mukoma nataita.

Zvipabreki zvakanaka yaamho panyambori panharaunda younonga wagara weiziya kuitire kuti usaamba ngekuite chimbitikiti weingene mumbatso yousingadiwi unototanga waerengawo zvakabharwe pashi woziye kuti ino akupindwi ino kunopindwa.

Kuzvikora zvemhando yepadera kutori nemhatso dziriyo dzinoshambirwa, muntu achida kushamba anyambori mukati mwemhatso dzekufunda unokone kutombobude mwona muchikoracho otomboende kunoshamba kuitira kuti utano huenderere mberi.

Zvikora zvemuhlobo wepaderadera zvakambanaka maningi zvinosise kunaka mukati nekubanze kuitira kuti vana vadodori amweni vozoonawo mifodho inopikichwa ana mukoma wawo nana taita vazodakarirawo kuendeyo vazotogwinyisira nekuchikora

Mabhuku haangwarirwi muzvibhegi asi anotoakirwavo mbatso dzekuti angwaririke, vana eienda kundotatichira mumbatsomo, veide kumakumbira zviyani vanopuwaa veizomakotodzazvee kumbatsoyo mukuvo wacho wakwana.

Zvikora zvikuru zvinofundise vana nevantu vakuru zvakakosha yambo azviakwi pakandaraunda kadoko zvinoakwe pandaraunda huru ngekuti panonga peifundwe zviro zvakawandisa kuti vana vaone kuzoite upenyu hwakahlamburuka.

Muzvikora zvemuhlobo yepadera avachanyanyi kuake mhatso dzakaite mudhadhadha dzeienda asi votaka veikwidze kuende mudenga kuitire kuti ndau yekuaka pashi yopera uyezve vana vakhona vanouya vakawanda zvona zviri zvishomani zvikora zvinezvi.

Muzvikora zvepadera dera munotofundwe zvakanaka munonga mutori nezveshe zvakakodzera kuitira kuti vana vafunde zvenyara mwona umwomwo nekutogezazve nyara zvinonga zvirimwo nekushambazve zviro zvavo zvavanenge vachishandisa.

Zvikora zvemihlobo yepadera zvishomanani mukati mwenyika, hino vakutonasira nepekuti vantu vagare vakawanda mukati mwembatso imwe ngekuti vanenge veibve kuntaraunda dzakataramuka dzakasiyana.

Muzvikora zvemuhlobo yepadera zviya zvakabanaka maningi kusima-simawo zvimaruwa kuti zvione kunaka nekunyorawo zviphambureki zvinokuronzere kuti ino ngekwakati ino ngekwakati kuti usazongena nekwausikadiwi.

Mbatso dzinofundirwa kuzvikora zvedera dzinosise kuti njoso hope yeshoko kuitire kuti vana vadakarire kufunda nevanonga vakasara sure vazoyemurawo kuende mberi.

Kudhaya vantu vaitobaerenga mabhuku veiyaiya mudzidzisi efundisa mberi yo. Hino mazuwa ano kwaane makombuuta avanonga veitoningira veitopindure mibvunzo inonga yeibvunzwa ngemudzidzisi wavo mberi yo. Zvimweni votoxlasa mashoko anenge eibuda mumakombuuta mwo veifunda.

Ayimudzidzisipi ega peya unofundisa kana vana vakuzvikora zvemuhlobo yepadera iya vanawo panokona kuita umwe unenge ane ndxondo dzakagwinya unoenda koreketa eifundisawo andani ake vandani vaya vanokone kutozokasira kuzvibata kutopinde zvinonga zveifundiswa nemudzidzisi.

Kuzvikora zvemihlobo yepadera kwakanaka yaamho ngekuti vatorizvee nemhatso dzimweni dzinoenda kutooshandirwa zvemakombuuta. Veibeke mukati mwezvavanonga veishandisa mabhuku avo, nekutopuwazve mabhuku amweni mukati mwemhatso dzo.